Iilonga ngaashingeyi oya ningwa iipu. Aantu otaya longitha omashina oku pulula iikunino yawo nenge omapya gawo opo ya vule oku kuna mo iilikolomwa yawo ya yoolokathana.

Omwiidhi gwa ziza nawa ohagu liwa kiinamwenyo yi vule yiipaluthe yo yi kale ya paluka nawa. Oongombe ohadhi tupe omahini oshowo onyama ndjoka tatu vulu okulya nenge okulanditha opo tumone oshimaliwa.

Oontungwa dhimwe dhomiitungomwa mbyoka ya ndulukwapo kaantu mboka ye na owino yokutunga oontungwa. Ohadhi tungwa nduno noombale ndhoka hadhi tetwa okuza kiiyale nenge komilunga e tadhi tulwa oongoyo opo dhi kale dha kola dho dhi vule okukwatelwa.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka yili wo ya gamenwa. Uuna aantu taye yi dhipaga, nena ohaya mono egeelo lyoku ya modholongo. Onkene iinamwenyo na yi kalekwe po.

Oohi ohadhi munwa nelalakano opo dhi koke uuna dhali dhakwatwa iinadhi koka nawa shino ohashi peni aamuni yoohi ethimbo lyaagwana ikudhi tekulu noya wape oye ke dhilandithe uuna dhakoko nawa.

Aantu ohaya munu oondjuhwa dhomaludhi ga yoolokathana nenge ndhoka dha faathana nelalakano limwe alike. Yamwe ohaye dhi munu, opo ya vule yi imonene onyama oshowo omayi, omanga yamwe ohaye dhi munu nelalakano okudhi landitha po kwaa mboka ya hala okutota oongeshefa dhawo dhokulanditha oondjuhwa.

Okumuna oohi otaku pula oonkondo, eitulomo nasho wo uudhinginini. Oohi ngele inadhi silwa oshimpwiyu otadhi vulu okusa nomunafalama ota vulu okulanditha oshindji, onkene natu sileni oohi oshimpwiyu.

Monale, aantu oyali haya longo nuudhigu okutekela, moka yali haya longitha omayemele nomandini, ashike mopaife uuyuni shi wa putuka ohatu longitha ominino ndhoka dha taandela nodhi ihanena oshikunino. Shika oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Okuna omikalo odhindji dho kukuna iimeno, nelalakano opo kuhwepopalekwe okwiima kwiimeno mbika yo yivule okutula ko iiyimati yagwana yiwape yilandithwe yo yi liwe wo kaantu.

Otuna omikalo odhindji hatu longitha mokutekela iimeno yetu. Monale aantu oyali haya longo nuudhigu okutekela iimeno, monena uuyuni sho wapatuluka ohatu longitha ominino ndhoka dha taandela dhiihanena iikunino. Shika oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Monale aantu oyali haya longo nuudhigu okutekela iimeno yawo, oyali haya longitha omandini nenge omayemele. Monena uuyuni sho wa putuka aantu ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dhataandela dhiihanena iikunino, shika oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Omatama ogo gamwe gomiilikolomwa mbyoka hayi ningi nayi mbala. Omatama ohaga longithwa okudhogeka omuhoka naanamapya mboka yakuna omatama, uuna yakuna ogendji ohayega landithapo kwaamboka kaayenasha.

Ombwa yomomeya osho oshinamwenyo shoka hashi kala momeya gokefuta nohashi ya owala okwoontela. Oshina omauwanawa ogendji oshoka ohashi pe aantu onyama. Ohashi pe aantu omagadhi ngoka haga kwathele omauwehame gi ilile. Ohashi pe wo aantu iipa mbyoka hayi vulu okuningwa omapaya nenge oondhikwa.

Omatama gamwe gomiilikolomwa mbyoka hayi tula ko iiyimati oyindji. Ohaga dhogeke omuhoka go ishewe otaga vulu oku landithwa opo omunamapya nguka iimonene oshimaliwa.

Ookamba dhokumuna oohi ohadhi kala dhili pehala lya yogo ka nenge lya gamenwa, opo oohi ndhoka kaadhi sile mo dhi wape dhi koke dhi li we nenge dhi ka landithwe kaantu.

Opwakala omahala ngoka gelipo gomalandithilo haku landithwa owala iihongomwa ya yoolakathana mbyoka yahongwa momiti. Shino ohashi ningwa kwaamboka yena nontseyo noyamona omadhewulo oku ziilila posikola dhapau ngomba .

Mboka ya muna oohi ohaye dhi pele mo iikulya opo dhi wape dhi lye dhi koke, dho dhi vule oku kwatwa mo dhika landithwe aantu ya mone oshimaliwa yoya mone woo omweelelo momagumbo gawo.

Omithigululwakalo odhii vule, ashike gwaawambo ogwa tula ombunda moshihwa opo gu longe nuu dhiginini wu mone uuhupilo. Okutameka ko ku longa iilya, kokupululitha, okuhelelitha sigo tuu ya thiki pethimbo lyo ku yi teya. Shika oha tu shi ningi opo tu mone iipalutha mokukalamwenyo kwetu.

Uuna aakwati yoohi ya kwata oohi inaadhi koka nawa ohaye ke dhi tula moondama dhokumuna oohi moka haye dhi pele mo iikulya, opo dhi vule dhi koke nawa yo ye dhi kwate mo wo ye ke dhi lye nenge ye ke dhi landithe po.

Iilonga oya ningwa iipu mongashingeyi aantu ohaya pulula omapya gawo nenge iikunino yawo oku longitha omambakumbaku, shika osha ningwa nelalakano opo ku hupithwe nawa ethimbo.

Mboka yena owino mokumuna oohi, ohaye shi ningi nelalakano opo oohi dhi vule okukoka nawa yo yawape ya lye nenge yalandithe yiilikolele oshimaliwa ya lande oompumbwe dhawo.

Uuna aantu yi iyidha yakwata oohi ndele ina dhi koka nawa no kuli wa , ohaye dhiningile iikunino mono hadhi kala taye dhi tekula sigo dha koko dhi wape oku liwa nande okulandithwa. Oohi dhino hadhi pumbwa esiloshipwiyu lya gwana.

Okumuna oondjuhwa ogo omukalo omwaanawa gokuninga oshimaliwa go omupu. Aantu yamwe otaye ya yahala okulanda omayi, yamwe onyama yo yamwe oyahala okulanda yaka landithulule ya mone mo oshimaliwa shokwiikwatha.

Okumuna oondjuhwa ogo omukalo omuwanawa gokuninga oshimaliwa, aantu yamwe ota yeya yahala okulanda omayi yamwe oyahala onyama yo yamwe yahala okulanda oondjuhwa opo yawape yakalandithe wo yamone oshimaliwa sho kuiikwatha.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu okutekela iimeno yawo oshoka okwali haya longitha omayemele nenge iikwatelwa yontumba ashike payife oyeshi ningilwa oshipu molwa ominino ndhoka dhaagandja niikunino yawo.

Oku kuna iimeno muumpunda wayolokatha shika ohashi ningile omunafalama oshipu oshoka una tayi komahala gomalandithilo oha londeke owala oompunda dhoka opo awape eke dhilandithe ngele inadhi landwapo tedhi galulile pomahala gadho.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omwanawa goku ninga oshimaliwa. Aantu yamwe ota yeya yahala okulanda omayi, yamwe oya hala okulanda onyama yokulya, yo yamwe yahala woo oku kalanditha opo yamone oshimaliwa shokwiikwathela mokukalamwenyo kwawo.

Iimeno oya pumbwa oku kunwa mevi lina uuhoho wa gwana oshowo okukala tayi tekelwa nomeya ga gwana, yo tayi mono oonte dhetango opo yi wape yi koke nawa.

Okutekela iimeno okwa ningwa oku pu , oshoka aantu otaya longitha ominino ndhoka dha kwatakanithwa kumwe noopomba dhomeya. Shika otashi hwepopaleke iilonga onkene uunamapya nawu simanekwe.

Oku kwata oohi momeya gonyata oshi li inaashi pitikwa oshoka oohi ndhoka inadhi yogoka, na uuna aanegumbo yedhi lya otaya vulu oku kwatwa komavu etaya hulu po.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu mokutekela iikunino, moka kwali haya longitha omayemele nenge omandini. Ashike uuyuni sho wa putuka aantu ohaya longitha ominino dhoka dha taandela no hadhi kala dhiihanena iikunino. Shika oshi li oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Mongashingeyi omambakumbaku ogetu ningila iilonga iipu kuyelekanitha nethimbo lyonale. Embakumbaku ohali endelele mokupulula nenge mokuteta po omwiidhi shivulithe aantu sho yali haya longitha omatemo.

Mookamba dhiinamwenyo yomokuti omuna iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana oshowo oondundu. Iinamwenyo mbika ohayi vulu oku gandja onyama kaantu ashika inatu uthwa okuyi dhipaga.

Omashina gopaunongononi oga longwa ko nelalakano okukuna mo iimeno yo yivule yi kokele mo nokutula ko iiyimati nenge iilikolomwa yawo. Shika ohashi kwathele opo iimeno yi koke tayi endelele.

Okukwata oohi noonete oko omukalo omuwanawa, oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji pethimbo limwe shi vulithe okukwata nuundjolo mboka hawu enditha omuntu kashona.

Iihongomwa yomomiti ohayi opalekitha omagumbo, unene tuu ngele ya hongwa nawa, e tayi eta po iipundi nenge iitaafula, omitse dhoombete oshowo oosikopa.

Eshito lyatate Kalunga olyili lyoopala, ewaanawa, lyo otali limbililike. Eshito ohali nana aantu yaza kiilongo yi ili noyi ili, opo yeye ya tale nkene iilongo yawo ya yooloka kwaambika yimwe, sho taye ya moshilongo, ohaye ya nee taya futu ya ka tale ehala lyontumba noshimaliwa shika ohashi gwedha koshiketha shoshilongo.

Ositola yokulanditha oongala oyo yimwe ya simana oshoka oongala ohadhi longithwa miituthi yoohango, miituthi yoosa no pomavalo. Oongala odhi li hadhi loteke omwenyo gomuntu.

Mongashingeyi aantu itaya longo we nuudhigu. Iilonga oya pupalekwa. Ehumokomeho ndi lye ya moshigwana olye tu ningila iinima iiwanawa yo iipu. Monale aantu oyali haya longitha omandini nomayemele okuteka omeya ya ka tekele iikunino yawo, ihe mongashingeyi otaya longitha ominino ndhoka omipu okutekela iimeno yawo yi wape yi koke.

Egwo lyomeya limwe lyo momahala ngoka haga nana nenge haga hili aatalelipo okuza komahala gi ili nogi ili opo yeye ya tale nkenw eshito lili

Aanafaalama oyendji oyena iikunino ya yooloka. Yimwe oyina iikwamboga yo yimwe oyina iiyimati mbyoka oyo yili yina uundjolowele notayi tungu omalutu. Aantu oyendji ohaya landa nee yemwene goshikunino ta mono iimaliwa mokupitila mwaashika.

Opuna omikalo odhindji omipu dhokutekela iikunino. Monale aantu oyali haya longo nuudhigu oshoka oyali haya longitha omandini nenge omayemele. Monena uuyuni sho wa putuka aantu ohaya longitha ominino ndhoka dha taandela dhiihanena iikunino. Shika oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Mboka haya munu oondjuhwa ohaye dhi munu nelalakano opo yi imonene omayi nenge onyama ya vule okulya osho wo okulanditha yiimonene oshimaliwa ya lande iipumbiwa yawo yilwe.

Aanamapya oyendji oyii likolela omashina opo ya hwepo paleke iilonga yokoonyala omashina ngono ohaye ga landa ngoka ga nuninwa okupulula opo iilonga yininge iipu.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu mokutekela iimeno yawo moka kwalinhaya longitha omandini nenge omayemele, ashike mopaife uuyuni sho wa putuka, aantu ohaya longitha ominino dhoka dha taandela nodha ihanena iikunino. Shika oshili oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Okumuna oondjuhwa oku li li taku dhana onkandangala momagumbo gaantu oyendji. Elalakano enene okwiimonena onyama uuna aantu ye na omukaga, nenge omayi, osho wo oku dhi landitha po ya wape ya mone oshimaliwa.

Aantu ohaya kwata oohi nomalalakano ogendji. Omalalakano gamwe ongaashi oku imonena osheelelwa, oshoka oohi odha talika ko odho dhimwe dhomonyama ndjoka yi na uundjolowele oshowo oku ka landitha aantu ya vule oku ilikolela oshimaliwa.

Iimeno nayo wo oya pumbwa esiloshimpwiyu lya gwana. Yimwe yomiimeno ihayi pumbwa omutenya, ashike oya pumbwa omuzile oshowo uuhoho wa gwana, nomeya ga gwana opo yi koke nawa.

Okumuna oongombe oko omukalo omupu gwo omuwanawa gwokuninga oshimaliwa. Oongombe odho iimuna mbyoka hayi kwatha aantu miinima oyindji. Ohadhi tu pe omahini, hadhi tu pe onyama, iipa nenge omishila yo aantu taya landa nee.

Okumuna oongombe ogo omukalo omwaanawa okuninga oshimaliwa. Oongombe odho iimuna mbyoka hayi kwatha aantu miinima oyindji. Ohadhi zi omahini, onyama, iipa nenge omishila yo aantu taya landa nduno.

Ehumo komeho olya pupaleka iilonga yo koonyala, mongashingeyi aantu ihaa longitha wee omatemo nii hupulo oku pulula omapya gawo nenge omavi gawo nenge iikunino yawo opo yakune ashike ihaa longitha omashina iilonga oya pupalekwa.

Oku muna oongombe oko omukalo omuwanawa nomupu oku ninga oshimaliwa. Oongombe odho iimuna mbyoka hayi kwatha aantu miinima oyindji, ngaashi oku tupa omahini, oku tupa onyama, iipa, nenge omishila, mbyoka hayi vulu oku landithwa kaantu yo ya mone oshimaliwa.

Aanafalama oyendji oyena iikunino ya yoloka. Yimwe oyina iiyimati, yoyimwe oyina iikwamboga mbyoka oyo yili yina uundjolowele notayi tungu oomalutu. Aantu oyendji ohaya landa nee ye mwene goshikunino ta mono iimaliwa moku pitila mwaashika.

Mboka haya munu oohi oya pumbwa omeya ga yela nawa, opo ya sile nawa oohi dhawo oshimpwiyu. Oohi momeya ohadhi pewelwa mo iikulya opo dhi zemo dha paluka nodha koka nawa dhi vule oku liwa noku landithwa.

Omukalo gokukuna iimeno muuyemele nenge muupukopoko omwaanawa oshoka aantu ohaya thikile owala taya tsike momagumbo gawo oshoka iimeno oyamena nale.

Muuyuni wa putuka aantu otaya longitha omashina gopashinanena okukuna oshowo okukokeka iimeno yawo. Shika osha ningwa opo iilonga yi kale iipu nokukwata nawa ethimbo.

Omiti odhi na esimano enene, hadhi vulu oku tu pa iikuni nenge hadhi vulu oku dhikithwa oshowo dhi vule oku gandja ehala lyokuninga iikunino.

Iilonga yokomake oya ningwa iipu, ano ya pupalekwa, oshoka mongaashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo, okulonga omwiidhi nande okupula momapya nenge miikunino yawo ashike ohaya longitha uushina wa longwa ko mongaashingeyi.

Okumuna oongombe, oko omukalo omuwanawa, oku ninga oshimaliwa. Oongombe odho iimuna mbyoka ha yi kwatha aantu miinima oyindji. Oha dhi tu pe omahini, hadhi tu pe onyama, iipa nenge omishila, yo aantu ta ya landa ne.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omuwanawa nomupu okuninga oshimaliwa. Aantu yamwe ota yeya ya hala okulanda omayi. Yamwe oya hala oondjuhwa ya kateleke oonyama yo yamwe ya hala wo okulanda ya vule okukalandithulula opo ya mone oshimaliwa shokwiikwatha.

Uuna aantu taya tete po oomwiidhi ihaya longitha we omatemo nenge iihupulo, ihe okwa longwa omashina gowina ngoka ga ndulukwa po okuteta po omwiidhi. Naashika osha pupaleka iilonga.

Oku muna oondjuhwa oko omukalo omwaanawa okuninga oshimaliwa. Oto vulu oku muna oondjuhwa, opo wu landithe omayi nenge wu landithe oondjuhwa nenge wu teleke onyama yondjuhwa ngoye to landitha, shika otashi ku kwathele moku mona oshimaliwa.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omwaanawa goku ninga oshimaliwa moka omuntu to vulu oku landitha omayi nenge ondjuhwa onga onyama nenge dhina wo omwenyo, opo aantu ya ka landithulule go ya mone oshimaliwa sho kwiikwatha.

Oohi odho dhimwe ondhoka dhina onyama ya talikako ombwanawa okuliwa kaantu oshowo okulanditha. Aantu mboka yena owino mo kuteleka oohi yamwe ohayedhi mbaka, yamwe ohayedhi yotha dhimwe ohadhi telekwa woo momeya . Oohi odhina onyama ontoye

Eshito olyo limwe lyomiinima iikumithi nomuntu otuuhala owala twiipula mbalilwaali nkene oondundu ndhoka dha holoka ka po nenge dha shitwa po, ashike eshito ewanawa nolya opala.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino ya yooloka yimwe oyina iikwamboga yo yimwe oyina iiyimati mbyoka yili yina uundjolowele notayi tungu omalutu aantu oyendji ohaya landa nee nohaya ye mwene goshikunino ta mono iimaliwa mokupitila mwaashika.

Uuhinini ohawu kunwa kaanafaalama opo ya vule okuwu lya oshowo oku kewu landitha po ya mone oshimaliwa. Mbuka owo wuli yimwe yomiimeno mbyoka hayi mene nohayi tula ko mbala.

Eshito olili ekumithi, ngaka omavi gatonywa nawa nenge gatholomwa po komeya shi taga tondoka, taga tondokele kooha dhefuta ashike otaga monika nawa.

Monale aanafalama okwali haya longo nuudhigu moku kuna noku ko keka iimeno yawo. Ashike mongashi ngeyi opwa ndulukwa omashina ngoka haga kunu noku ko keka iimeno shoka shili omukalo hagu endelele nohashi kwathele aanafalama oyendji.

Ngashingeyi aantu ohaya kunu iikunomwa yawo muunayilona nenge muushako mboka hawu landwa moositola, opo shi yaningile oshipu uuna taya landithapo iimeno yawo mbyoka. Ngele ethimbo lyoku yitsika olyaadha ohaya tete owala uunayilona mboka noku tsika iimeno yawo yikale yili mevi yakola nawa.

Monale aantu okwa li haya longo nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ashike mopaife uuyuni sho wa putuka aantu ohaya longitha ominino dhoka dha taandela nodha ihanena iikunino. Shika oshi li omukalo omupu na ihashi mana po ethimbo.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino yayooloka. Yimwe oyina iikwamboga mbyoka yina uundjolowele notayi tungu omalutu. Aantu oyendji ohaya landa, ye mwene goshikunino ta mono iimaliwa mokulanditha.

Omayoka gamwe gomiinamwenyo mbyoka yapumbwa okuga menwa ashike shino ohashi ningwa kwamboka yena ontseyo, oshoka ogeli ganika oshiponga una lye kuli otoka hulila koshipangelo nenge wu gwinane.

Aakwati yoohi ohaya ilikolele iimaliwa yawo uuna ya kwata oohi dhawo dha gwana nokudhi landitha po kwaamboka kaye na ontseyo yokukwata oohi. Iimaliwambino ohaye yi longitha nduno okulanda iipumbiwa yawo yilwe.

Omuthigululwakalo oguli ogwo gwa simana nogwa pumbwa okulongwa kehe ngoka teya kombanda yevi egu landule, a landule oonkuluhedhi dhooyina noohe. Omuthigululwakalo kehe ogu na omuzalo gwago.

Aantu ohaya munu oondjuhwa nelalakano okudhilanditha po nomwenyo, yo aantu yekedhi dhipage ya mone onyama nenge ya landithe omayi opo yiimonene iimaliwa.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omwanawa nomupu go kuninga oshimaliwa. Aantu yamwe ota yeya ya hala oku landa omayi, yamwe oya hala oku landa oondjuhwa ye kedhi teme po, yo yamwe ya hala wo oku landa ya wape oku kedhilandithilula ya mone oshimaliwa.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi li omwiidhi oshowo omafo giimeno. Iinamwenyo mbika oya gamenwa onkene inayi uthwa oku dhipagwa, ngoka teshi ningi ota mono egeelo.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino ya yooloka. Yimwe oyina iikwamboga mbyoka yina uundjolowele na otayi tungu omalutu. Aantu oyendji ohaya landa nee ye mwene goshi kunino eta mono iimaliwa oku pitila mwaashika.

Uushitwe owo wumwe womoshinima shoka oshiwanawa ngele ta shiya keshito omuntu ngele okuna omaludhi ota hala apatane kutya omamanya ngoka oga londekwapo nenge ogeetwapo kaantu ashike ndika eshito lyolyenelyene.

Shika osho shimwe shomiimeno mbyoka hayi adhika mombuga. Ohashi hupu pwaahena omvula, omidhi dhasho odha mena dhaya muule, opo shi vule okuhitulula omeya kohi yevi.

Aantu mboka yena ontseyo moku kuna iimeno oha ye yi kunu momapokopoko yo yi vule oku koka opo ya vule oku yi tsika nawa. Shika ohashi kwathele iimeno yikoke nawa ya kolela mo mevi.

Aanafaalama yoongombe oyena okusa oshimpwiyu, opo ya piithe iimuna yi ka nape kuyele, yi wape yi kale yina omalutu ga hapuka, opo nande ngele okwa tokola a landithe po yimwe naku landa ita sholola ashike ota kala a panda, molwa oshimuna sha hapuka nawa kolutu.

Monale iilonga okwa li hatu yi longo nuudhigu, uuna omuntu to heya ano omwiidhi okwa li hatu longitha iihupulo nenge omatemo ashike mopaife uuyuni sho wa putuka, okwa longwa uushina mboka wetu ningila oshipu oku kutha po omwiidhi .

Aantu mboka yena ontseyo mokumuna oohi ohaga munu oohi dhawo etaye dhi landitha po yiilikolele oshimaliwa ya wape yaka lande oompumbwe dhawo dha yoolokatahana, oohi ohadhi kandula po wo omukaga.

Uuna aantu ya kwata oohi ndele inadhi koka nawa ohaye dhi tula mookamba nenge momahala ngoka ye dhi nunina, opo dhi koke, ano ye dhi mune dho dhi koke dhi vule okuliwa, osho wo okulanditha.

Omatama ogo gamwe gomiitowaleki dhingi, mbyoka hayi dhogeke omuhoka, uuna omuntu ta teleke ano oondya tadhi tokola elaka. Omatama ohaga vulu woo oku landithwa, aantu yiimonene oshimaliwa.

Mongashingeyi okwa longwa omashina gokukuna oshowo gokukokeka iimeno, shika sha ninga onkalamwenyo ompu, oshoka otashi kwata nawa ethimbo, sho otashi endelele.

Iimeno nayo wo oya pumbwa omeya gayela noga gwana opo yi vule okukoka. Oya pumbwa wo esilo shipwiyu lyokolela opo yi vule yi koke nawa yo yi vule yi tuleko iiyimati aantu yalye osho wo ya kalandithe ya mone oshimaliwa.

Mongashingeyi aantu itaya longo we nuudhigu. Mboka yena uunongo oya nduluka ko omambakumbaku goku kuna oshowo goku helela, ano iilonga yokomake oya ningwa iipu. Mongashingeyi aantu otaya longo nuupu.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino yayooloka yimwe oyiikwamboga mbyoka oyo yili yina uundjolowele notayi tungu omalutu. Aantu oyendji ohaa landa nee yemwene goshikunino tamono iimaliwa moku pitila mwaashika.

Oomboga dhuushimba odho dhimwe dho miikunwamo mbyoka aanamapya haya kunu ya vule yalye nenge ye ke dhi landithe po. Odhina uundjolowele oshoka aanhu ohaye dhi longitha mokuteleka onga oosopa nende taya ningi osilaye yalye momagumbo gawo nenge miituthi ya yoolokathana.

Aantu ohaya munu oondjuhwa opo ya vule oku dhi landitha, yo taya landitha wo omayi ya monemo oshimaliwa shokwiikwatha oshowo okukwathela omazimo gawo.

Miihongomwa ya hongwa momiti dha yoolokathana otili hayi opala nohayi longithwa onga iitafula nenge iipundi momagumbo. Shino otashi ningi iilonga yaahongi iipu, oshoka otaya ilikolele oshimaliwa.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omwaanawa, oshoka aanafaalama mba haya munu oondjuhwa ohayi ilikolele omayi oshowo onyama ndjoka ya talika ko ombwaanawa.

Okukuna iimeno mookamba ogo omukalo gopashinanena no guli omwaanawa no tagu kwata ethimbo nawa. Iimeno mbika ohayi silwa oshimpwiyu, tayi koko tayi endelele no tayi tula ko iiyimati.

Iimeno oyo yime yomiinima mbyoka hayi opalekeitha eshito, tala nkene lyopala lyaziza nawa onkene iimeno ohayi gandja omizile, osho wo iiyimati okuliwa kaantu nege kiinamwenyo yomokuti.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji yo iiwanawa. Mongashingeyi iilonga yokomake oya pupalekwa. Aantu oye li taya longitha omambakumbaku okupulula omapya nenge iikunino yawo. Shi vulithe monale sho aantu yali haya longo koonyala taya longitha omatemo. Shika osha ninga iilonga iipu nethimbo otali kwatwa nawa.

Omatiti ogo gamwe gomiihongomwa mbyoka ya talika ko nawa onga iikwatelwa yopelugo, hamu vulu okutulwa ondjuhwa yomuyenda a wape alye omuhoka gwa dhoga. Ano omatiti oga hongwa momaloya.

Okukwata oohi noonete ogo omukalo omuwanawa oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji nawa pethimbo limwe shivulithe okukwata noondjolo ndhoka hadhi enditha omuntu nakashona.

Oondama dhoku muna oohi, odha pumbwa esiloshimpwiyu lyagwana, opo oohi kaa dhi silemo, oshoka shika ota shi kala ekanitho enene komuntu ngoka amuna oohi ndhoka. Uuna dha koka, aantu otaa vulu okulanditha osho wo okulya.

Okumuna oohi oko kumwe komomukalo omuwanawa. Oohi ohadhi kandula po omukaga, aantu ohaya teleke nokumona osheelelwa. Ohaya vulu wo okulanditha oohi odho tuu ndhoka yo yamone oshimaliwa.

Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yiili no yiili uuna taye ya okutala iinanwenyo ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gwontumba shoka hashi gwedhako keliko lyoshilongo shetu.

Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili no yi ili uuna taye ya okutala iinanwenyo ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gwontumba shoka hashi gwedha ko keliko lyoshilongo shetu.

Mboka yaya koosikola dhopaungomba oyena uunongo wokunduluka po iipundi nenge iitaafula nenge oosikopa oshampa tuu taya longitha iipilangi mbyoka yaza momiti. Shika ohashi ya kwathele opo ya mone iimaliwa yokwiikwatha mokukalamwenyo kwawo. Uunongo wawo otawu ya petha uuwanawa.

Omeya ogo omwenyo. Iimeno oya pumbwa omeya ga gwana opo yi vule oku kala ya hapuka nawa, yo yi tuleko woo iiyimati nenge iilikolomwa mbyoka ha yi tulako.

Monale okwali hatu longo nuudhigu shampa twaa kunu .Hatu tegelele iiwike tayi piti po opo shoka wakuna shimene . Ashike mongashingeyi okwa ndulukwa omashina ngoka haga kunu go etaga kokeke iimeno pethimbo eshona .Shoka oshili shetu ningila oshipu .

Omiti dha yoolokathana ohadhi tu pe omizile dhokugondja oshowo iiyimati yi ili noyi ili. Momiti omo tuu moka ohadhi vulu okutetwa po, e ta mu hongwa iihongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi, oshowo iitafula noosikopa.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omuwanawa goku ninga oshimaliwa. Aantu yamwe otayeya yahala okulanda omayi yamwe yahala onyama yoyamwe yahala woo okulanda oondjuhwa dhoku landitha natango opo yamone oshimaliwa sho kwiikwatha.

Oongombe odho iimuna mbyoka hayi kwatha aantu miinima oyindji. Ohadhi tupe omahini, onyama, iipa nenge omishila yo aantu taya landa nee opo ya vule oku ke yi longitha.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu moku tekela iikunino yawo ashike mopaife uuyuni sho waputuka aantu ohaya longitha oopaipi dhoka hadhi kala dha tandela nodhi ihanena iikunino, shika oshili oshipu no ihashi manapo ethimbo.

Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano ga yookathana, ongele okugandja onyama kaantu nenge okulanditha oondjuhwa dhi na omwenyo nenge omayi ngoka haga falwa koositola ga ka landithwe.

Okukwata oohi noonete ogwo omukalo omuwanawa oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji nawa pethimbo limwe shi vulithe okukwata nondjolo ndjoka hayi ende kashona nohayi kutha mo owala oohi dhomwaalu tagu yalulwa.

Uushitwe uuwanawa, no tawu hokitha. Omiti tadhi gandja omizile niiyimati kaantu osho wo oomwiidhi tadhi gandja iipalutha kiinamwenyo.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omuwanawa gokuninga oshimaliwa. Aantu yamwe otayeya yahala okulanda omayi yamwe oyahala okulanda onyama yo yamwe oyahala oku kalanditha oondjuhwa ndhoka taya landa yamone oshimaliwa shokwiikwatha.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu oku tekela iikunino yawo. Okwali haya longitha oondini nenge omayemele. Ashike mongaashingeyi uuyuni sho wa lunduluka aantu ohaya longitha ominino ndhoka dha taandela nodhi ihanena iikunino. Shika oshili oshi pu na ihashi manapo ethimbo.

Eshito olyi li lyo opala, niinamwenyo yomokuti, oyi li ya gamenwa, opo kaa yi monithwe iiponga kaantu, yo yaamonithe woo aantu iiponga. Oha yi nyanga woo iikulya yawo osho wo omeya kuyo yene.

Oomboga ano dhono haku tiwa oomboga dhuushimba oyi yimwe yomikunomwa mbyoka hayi kunwa kaanamapya, opo ya vule oku ilikolela iikulya oshowo yakalandithe yi imonene oshimaliwa ya lande oompumbwe dhawo dhilwe.

Aanafalama oyendji oyena iikunino ya yooloka. Yikwe oyi na iikwamboga mbyoka yili yina uundjolowele notayi tungu omalutu. Aantu oyendji ohaya landa nee, ye mwene goshikunino ta mono iimaliwa mo ku pitila mushika.

Okumuna Oondjuhwa oko omukalo omwanawa go kuninga oshimaliwa aantu yamwe otayeya yahala okulanda omayi yamwe oya hala okulanda onyama yo yamwe yahala wo okulanda Oondjhuhwa yawo yakalandithe natango , shika otavulu okumona oshimaliwa shokwiikwatha.

Oohi odhina omawuwanawa ogendji. Uuna dha kwatwa ohadhi kandula po omukaga aantu eta ya vulu okulya megumbo. Oha dhi vulu woo okulandithwa opo aantu ya mone mo iimaliwa yi ikwathe moku kalamaenyo kwayo.

Oshili oshipu noshiwanawa opo omunafaalama kehe a kune iimeno ye moompunda wa yooloka, ye etewu shangele omadhina gawo kutya mpano opuna keni naampano opua keni. Oshili oshipu oshoka oto vulu oku tumba uumpunda mbuka wu ka landithe pomahala galwe nongele inawu landwa towu galulile po ngaashi wu li inaawu mona nande oshiponga sha sha.

Omatama gamwe gomiilikolwa mbyoka hayitulako iilikolomwa oyindji. Naashino otashi eta opo aanamapya yalandithe nokwiimonena iimaliwa oyindji.

Monale aantu okwa li haya longo nuudhigu okutekela iikunino yawo, moka kwali haya longitha omandini nenge omayemele okututa omeya. Ashike mopaife uuyuni sho wa putuka, aantu ohaya longitha ominino dhoka dha taandela nodha ihanena iikunino. Shika oshi li oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Uuna omvula yaloka yapitilila ohashi vulu oku etitha efundja, ndyoka hali kungulula po iimeno. Naashika oshili ekanitho enene komunafaalama oye tuu ngoka oshoka okwa kanitha oshindji.

Aatalelipo kiikunino yiinamwenyo otaya kunkililwa ya kale yeli miiyenditho yawo, oshoka iinamwenyo yimwe oya nika oshiponga. Otaya kunkililwa wo, ya thikame mpoka mpwa uthwa okuthikama iihauto. Yo taya kunkililwa wo kaya nyateke pehala opo tuu mpoka.

Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yiili no yiili uuna taye ya okutala iinanwenyo mbika ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gontumba shoka hashi gwedhako keliko lyoshilongo shetu.

Aanafalama oyendji oye na iikunino ya yooloka yimwe oyi na iiyimati yo yimwe oyi na iikwamboga mbyoka oyo yili yi na uundjolowele nota yi tungu omalutu. Aantu oyendji ohaya landa nee ye mwene goshikunino ta mono iimaliwa okupitila mwaashika.

Iimeno ohayi koko nawa uuna yili pevi lyanika uuhoho, uuna tayi mono omeya ga gwana, oshowo oonte dhetango. Shika ohashi kwathele opo iimeno yi tuleko iilikolomwa oyindji yagwana okuliwa oshowo oku landithwa.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oongombe, dho odho iimuna mbyoka hayi kwatha aantu okupitila miinima oyindji. Ohadhi tupe omahini , onyama, iipa nenge omishila. Yo aantu taya landa nee.

Mongaashingeyi aanamapya ohaya longitha omashina gokukuna iimeno, hayi kala yalondathana shika ohashi kwathele uuna omunafaalama ena evi inali gwana talongitha omashina nokukuna iimeno ye yalondathana.

Okumuna oongombe okuna omawuwanawa ogendji . Moongombe tovulu oku kandamo omahini muwape mulye nenge muga landithepo mumone oshimaliwa.

Mongaashingeyi okwa ndulukwa omashina ngoka haga kunu iimeno, yo tayi vulu wo oku kokela mo ano yili mo yili mesiloshimpwiyu, tayi tekelwa, yo tayi keelelwa komutenya ogundji, opo yi vule yi tule ko iiyimati, yi wape yi landithwe.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu mokutekela iikunino yawo. Ashike ngashingeyi uuyuni sho wa putuka ohatu longitha ominino ndhoka dhi ihanena iikunino shika oshili oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili no yi ili. Uuna ta ye ya oku tala iinamwenyo ohaya futu oshimaliwa shontumba shoka ha shi gwedha ko keliko lyoshilongo.

Iinamwenyo yo momakuti ngaashi oondjamba oomboka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili. Uuna taye ya okutalela po iinamwenyo ohaya futu oshimaliwa sho mwaalu gontumba, shoka hashi gwedha ko keliko lyoshilongo shetu.

Onduli yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi hupu kuyoyene mokulya omwiidhi oshowo okunwa omeya mpoka taga adhika. Oyi li mehala lya gamenwa, opo kaayi dhipagwe po kaantu.

Omalundu ohaga mene omiti dhomaludhi nomaludhi, ndhoka kehe gumwe guli po guna oshilonga. Omiti odhindji odha simana oshoka ohadhi gandja omizile, osho wo iiyimati niiti yokudhika omagumbo

Uushitwe oshinima oshiwanawa, onkene aantu unene ngaa iilumbu nende aatiligane, oyo yamwe yomwaamboka yehole oku tungila pooha dho mafuta opo ya kale taya tala omeya.

Iimeno ohayi opalekitha eshito. Ohayi tupe iiyimati yomaludhi gayoolokathana, yo tayi tupe wo omizile. Omiti odho tuu dhoka, otadhi vulu okutetwa po, aantu e taya hongomo iihongomwa yawo, ta ye yi landitha ya wape yi ilikolele oshimaliwa.

Mongaashingeyi aantu itaya mono we iihuna, noku longa koonyala taya longitha omatemo niihupulo. Ashike otaya longitha omashina go paunongononi ngoka ha ndulukwako opo ga hwepopaleke iilonga yokoonyala.

Okukwata oohi noonete, ogo omukalo omuwanawa oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji poshikando shimwe shi vulithe okukwata nokandjolo hoka take ku manene po ethimbo, tokala ne inoo za mo noohi odhindji.

Okumuna oonzi niikombo oku na omauwanawa ogendji, oto vulu okuyi dhipaga wu landithe onyama nande wuyi landithe po yi na omwenyo, nande wu lande omahini e to li.

Uudhila womaludhi gayooloka ohawu adhika momakuti. Ohawu nyanga wo wene iikulya osho wo omeya. Uuna kwatoka ohawu nambele komiti opo wu vule okulala wu tege ongula ku she wo wuka nyange iikulya ishewe.

Omagumbo ogo omalukalwa ngoka ga dhikwa po kaantu opo ya vule oku kala mo, ohaga dhikwa nduno niiti ya tetwa noya ongwa okuza momiti moka aanegumbo yeli mo taya tekulathana.

Okutekela iimeno yetu nominino osho shimwe shomomukalo ngoka omwaanawa , go gweendelela, tagu kwata nawa ethimbo. Aantu itaya monowe iihuna mongashingeyi molwa ominino ndhoka dha longwa ko.

Otuna omikalo odhindji dhokutekela iikunino yetu, dho odhipu. Monale aantu monale okwali haya longo nuudhigu okutekela sho kwali haya longitha omayemele nenge omandini, ashike mopaife uuyuni sho waputuka ohatu longitha ominino dhoka dhatandela na odhihanena iikunino, shika oshi li oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Monale aantu oyali haya longo nuudhigu oku heya omwiidhi moka yali haya longitha omatemo niihupulo ashike uuyuni sho wa putuka, opwa ndulukwa eshina ndoka hali heya nohali kwata nawa ethimbo.

Monale manga uuyuni inawuputuka, aantu okwali haya longo nuudhigu omapya mono thimbo limwe kwali haya hepeke nokuli iinamwenyo ngaashi, oongombe nenge oondoongi odho dhatulwa kiipululitho. Ashike mongashingeyi opuna omambakumbaku ngoka ogo hagapulula haga endelele na ihagapula ondilo.

Aanafaalama oyendji oya ndhindhilike kutya oku kuna iimeno muumpunda oko ku li okuwanawa nomukalo omupu okulongithwa. Oshoka nenge owa hala oku ka landitha pomahala gamwe gi ilile, oto vulu wala okutumba iimeno yoye eto yi tula moshitukutuku e to ka landitha pomahala ga yooloka, nuuna iimeno mbino inaayi landwapo to yi galulile owala pomahala gawo ngaashi yi li.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu okutekela moka kwali haya longitha nande omandini nande omayemele, ashike mopaife uuyuni showaputuka ohatu longitha ominino dhoka dhataandela na odhiihanyena iikunino. Shika oshili oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Iilonga yo komake oya pupalekwa, aantu mongashiingeyi otaya longitha ominino moku tekela iimeno yayo opo yi wape yi kumwe nawa yo yi koke yi wape oku tula ko iiyimati ya yoolokathana.

Otuna omahala gamwe nkene geli po ogo ku landitha iikulya nenge iikunwa yopamuthigululwakalo nakehe shimwe to adha mo osha nika omuthigululwakalo. Onkene aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba noyena ontseyo moku nduluka po iihongomwa ngaashi iipundi nenge iitaafula, ohaye yi nduluka nee taya mono iimaliwa yoku ikwatha moku kalamwenyo kwawo.

Iinamwenyo oyindji iikwamawawa mbyoka yili momalundu ohayi hupu kuyoyene mokunyanga iikulya oshowo omeya, nokwiiikongela omahala gokulala.

Eshito olyo lyimwe lyo moshinima shili oshiwanawa. Omilonga odho dhimwe dho momahala gamwe ngoka haga tondoka omeya gefundja nenge omeya taga tondoka okuza komilonga dha yoolokathana, nomeya ngoka ohaga etelele oohi.

Tala nkene eshito li li lyo opala, eshito li na iimeno, oondundu nomamanya ngoka geli taga nana nenge taga hili aayendanandjila ye ya talele po yo ya thige po oshimaliwa.

Okumuna oondjuhwa okuna uuwanawa owundji. Moondjuhwa otatu vulu okumona mo omayi, ngoka tatu vulu okuga teleka nokuga lya ge tu pe iitungithi osho wo okulya onyama yondjuhwa nenge okudhi landitha po othika.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya longitha ominino dhomeya ndhika dhakwatanithwa noshikunino ashihe . Opo yaninge okutekela uumeno yawo okupu . Shika ohashi kwata ethimbo nawa nokashina iilonga oyindji shampa wapatulula kokapomba Nena uumeno ayihe otayi tekelwa.

Iikombo oyo iimuna mbyoka hayi vulu okumunwa, yimwe yi vule okulandithwa, opo aantu ya mone iimaliwa, yimwe yi tu pe wo onyama nenge omahini aantu ya vule okwiipalutha.

Mokukala wuna oshikunino wa kuna mo iikunomwa yoye, shika otashi kupe ompito opo wu longe nuudhiginini wu wape wi ilikolele oshimaliwa uuna wa landitha iilikolomwa yoye.

Aanafaalama oyendji oondama dhawo dhoku muna oohi oyeli yedhi gamena opo aantu kaayavule okuyaka mo oohi dhawo . Opo kehulilo lyesiku yekedhi landithe ya mone oshimaliwa yo ya mone woo osheelelwa.

Iimeno oya pumbwa evi li na uuhoho uwanawa, omeya ga gwana nawa, osho wo oonte dhetango, opo yi vue okukoka nawa , yo yibyule ko iiyimati, yo yi wape yi liwe nenge yilandithwe .

Omashisha nenge tu tye iigandhi oyo yimwe mbyoka hayi tungwa kaantu mboka ye na ontseyo nenge owino moku yi tunga po. Ohaga tulwa nduno koongudhi e ta ga tulwa oshimato. Shoka osho shi li ompungulilo yiilya kAawambo.

Eshito olyili ewanawa nekumithi no ohali nana aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili uuna ta yeya okutala ohaa futu oshimaliwa shomwaalu shontumba shoka hashi gwedhako keliko lyoshilongo shetu.

Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka hayi nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili. Uuna taye ya okutala iinamwenyo mbika, ohaa futu oshimaliwa shomwaalu gontumba shoka hashi gwedhako keliko lyoshilongo shetu.

Okukala wuna ontseyo muunamapya nuuniimuna osho oshinima oshiwanawa oshoka oyo yimwe yomiinima tayi dhana onkandangala mokukalamwenyo komuntu wu vule okwiilikolela sha uuna walonga nuudhiginini.

Uuna aakwati yoohi yakwatwa oohi ndele inadhi koka nawa oha yedhi tula mookamba nokudhi tekulilamo, okudhipa iikulya dhi wape dhikoke nawa yo yekedhilandithepo.

Uuna aantu yakwata oohi inaadhi koka nawa ohaye dhimunu nokudhitekula opo dhiwape dhikoke nawa dhodhi wape oku liwa oshowo oku landithwa aantu yi imonenemo oshimaliwa.

Oku kuna muumpunda oko omukalo omupu , omuwanawa go ihagu mana po ethimbo. Uuna aanafaalama taya landitha iimeno yawo komahala gi ili nogi ili ohaya tumbu owala uumpunda mboka, nongele opwa hupu iimeno yimwe inaayi landwa po , otaye yi galulile owala mpoka ya li inaayi tewa.

Iinamwenyo oyili wo ya pumbwa iikulya ya gwana oshowo omeya ga gwana opo yi vule oku itekula yo yi wape yi koke nawa noyi liwe kaantu wo onga onyama.

Okukwata oohi nonete ogo omukalo omuwanawa nompu. Oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji nawa pethimbo limwe shivulithe okukwata nuundjolo mboka hawu ende kashona wo tawu manapo ethimbo.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu moku heya omwiidhi moka kwali haya longitha iihupulo shika okwali hashi manenepo aantu ethimbo yo taya zimbuka yavulwa. Mongashingeya opwa ndulukwa eshina ndoka olyo lili hali heya hali endelele no ihali pula ethimbo olindji.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omuwanwa go omupu okuninga oshimaliwa. Aantu yamwe otaye ya ya hala okulanda omayi nenge onyama. Yamwe ya hala wo okulanda yo ka landithulule, opo ya mone oshimaliwa shoku ikwatha.

Nale aantu okwali haya longo nuudhigu okutekela, ashike mopayife uuyuni showaputuka ohatu longitha ominino dhoka dhataandela nodhiihanena iikunino. Shika oshili oshipu na ihashi manapo ethimbo.

Okumuna oondjuhwa ogo omukalo omuwanawa gokuninga oshimaliwa. Aantu yamwe otaye ya ya hala okulanda omayi yamwe otaye ya ya hala okulanda onyama, yo yamwe ya hala wo okulanditha oondjuhwa dhoka taya landa ya mone oshimaliwa shokwiikwatha.

Iinamwwenyo yomokuti oyi li yagamenwa, ano shaangoka taka monikwa tadhiga nenge ta ningile iinamwe oyo tuu mbyoka omuyonena, nena oha pewa egeyelo lyoku kala mondholongo.

Iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba oyo mbyoka hayi nana aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili . Uuna tayeya okutalelapo iinamwenyo ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gwontumba shoka hashi gwedhako keliko lyoshilongo shetu

Iimeno yimwe ohayi kunwa momukalo gopaunongononi, nuuna ya koka ohai tudhwa mo e ta yi ka tsikwa opo yi wape yi kokele mevi, yi koke nawa yo yi tuleko iiyimati.

Mboka yena ontseyo mokukwata oohi, ohaya ndjike oonete dhawo momeya opo ya wape ya yule oohi odhindji. Dhimwe ya ka lye, dho dhimwe oya ka landithe ya vule oku imonena oshimaliwa.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu monale okulonga aantu okwali haya longitha omatemo taya papula ashike mongashingeyi paunongononi otuna uushina mboka wa ninga iilonga iipu.

Iimeno oyili hayi opaleke eshito, uuna ya tulako oongala ohayi kala tayi monika nawa, uuna yatulako iiyimati nena aantu otaya vulu okulya, yo ya vule oku mona oonkondo.

Eshito olyili ewanawa, nomombunga oha mwadhika omiti dhoka hadhihupu una pwahena omvula dhono dhina omidhi dhamena dhaya muule.

Iigadhi ohaga tungwa noombala momihwiya ndhono hadhi kuthwa komisati. Oongudhi dhayo ohadhi kala dha kola, opo dhi kwatele po oshigadhi. Ohashi longithwa oku tulwa iilya yaakulupe nokulokwa komvula.

Eshito olili ekumithi lyo ewanawa. Uushitwe owo wumwe womiinima iiwanawa noonkondo. Onkene pakutala oto kumwa nowuna okukala wuna omapulo ogendji nande kapuna ngoka ta vulu okuga yamukula.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu okutekela iikunino yawo. Ashike mongashingeyi uuyuni wa putuka ohatu longitha ominino ndhoka dha taandela nodhi ihanena iikunino. Shika oshili oshipu no ihashi mana po ethimbo.

Uuna omuntu tomunu oohii, oohii odha pumbwa okukala dhili momeya gayela opo dhivule oku fudha dho dhikale dhina ukolele oshoka omeya gakaka oha dhi dhipangitha oohii dho tadhi gandja omikithi dhili no dhili dho tadhi tandele ne.

Iinamwenyo yiikwamawawa ohayi kala kelundu. Onkene iinamwenyo mbyono ohayi nyanga iikulya kuyo yene osho wo omeya opo yi vule yinwe.

Iilonga yomikunino ngaashi ngeyi oya ningwa iipu, aantu itaya longo we nuudhigu yo itaya longo we noonyala ashike otaya longitha omashina gopawu nongononi ngoka ga longwa oku pupaleka iilonga.

Otuna omikalo odhindji dhoku tekela iikunino yetu dho omipu . Monale aantu okwali haya longo nuudhigu oku tekela moka kwali haya longitha omayemele nenge omandini ,ashike sho uuyuni wa putuka aantu ohaya longitha ominino ndhoka dhili dha taandela nodha andjakana miikunino.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo yomokuti mboka hayi hupu kuyo wene. Ohawu inyangele iikulya yawo oshowo omeya kuyoyene. Uuna tayi langele omayi ohayi ningi iihadhila yawo komiti.

Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka ha yinana aatalelipo yaza kiilongo yi ili no yi ili. Uuna ta yeya oku tala iinamwenyo, oha ya futu omwaalu gwontumba, shoka hashi gwedhako keliko lyoshilongo shetu.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo omuwanawa nomupu gokuninga oshimaliwa. Aantu yamwe otaye ya ya hala okulanda omayi, yamwe otaye ya ya hala okulanda onyama yo yamwe ya hala wo oku ka landithulula, opo ya mone oshimaliwa shoku ikwatha.

Iikwamboga oya pumbwa omeya ga gwana nawa, opo yi kale ya hapa, nota yi monika nawa. Uuna ya adha oku tewa, aantu ohaa ke yi landitha, ya wape yi ilikolele oshimaliwa, yo yilwe ta ya li wo momagumbo gawo.

Egulu ohali monika nawa na uuna omvula yazidhilika aanamapya ohayakala yanyanyukwa oshoka uuna shampa yaloko omeya ngono ogo haga tekele iimeno opo aantu yavule okulya uuna yakoka.

Oondjuhwa dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi munwa kaanafaalama. Odhi na omauwanawa ogendji ngaashi moondjuhwa otatu vulu oku mona mo onyama osho wo omayi ngoka ta ga vulu oku landithwa po omuntu a mone oshimaliwa.

Aantu oyena omadhiladhilo gayoolokathana gokuninga oongeshefa. Onkene oongala dhomwenyo odho dhimwe tadhi dhana onkandangala. Oongala ndhika ohadhi longithwa poohango nosho wo poosa nelalakano opo aantu yi imonene oshimaliwa.

Okukwata oohi nonete ogwo omukalo omwaanawa oshoka oonete ohadhi kwata oohi odhindji nawa pethimbo limwe, shivulithe okukwata oohi nondjolo ndjoka hayi enditha omuntu nakashona.

Mopaife aantu ihaa longowe nuudhingu moku kuna nenge moku kokeka iimeno oshoka opuna omashina ngoka haga longo iilonga yago. Shikaoshili omukalo omupu na itagu elekwa nonale shi aantu kwali haya tege ethimbo eleleka opo iikuniwa yawo yi mene.

Aatelelipo ohaya ende yiilongekidha nawa uuna ya tokelwa ketango ndele oye li kokule nomahala gokuvululukila, ohaya kankameke iiyenditho yawo nokudhika ootenda dhawo moka taya lala, yo ya wape okutsikila ondjila ngula ngele kwa shi.

Eshito lyatate Kalunga oli li ewanawa nekumithi. Naashika ohashi nana aatalelipo ya za kiilongo yi ili noyi ili, opo ye ye yi italele ko yo yene nomeho gawo. Shika ohashi etitha neliko lyomoshilongo pombanda, oshoka sho taye ya mo ohaya futu, opo ye ye ya tale.

Uuna aantu yamuna oohi dhawo nelalakano oya hala dhikoke yo yawape okudhilya. Ohaye dhisile wo oshimpwiyu oshoka ngele inadhi silwa oshimpwiyu nena otadhi vulu okusa po. Ohadhi pewelwa mo nduno iikulya opo dhiwape dhikoke nawa dhiliwe po nenge dhilandithwe.

Aantu oyena omawunongo gayoolokathana ngele tashiya pesilo shimpwiyu lyiikunomwa yawo. Mongashingeyi aantu ohaya longitha ominino dhoka dhandulukwa po okutekela iimeno, okwelekanithwa nethimbo lyonale aantu yali haya longitha omayemele nosho wo omandini. Ominino otadhi hwepopaleke ethimbo.

Monale aantu oya li haya longo nuudhigu okutekela iikunino yawo. Moka kwa li haya longitha omayele nenge omandini, ashike uuyuni sho wa putuka aantu ohaya longitha oopayipi ndhoka dha taandela nodhi ihanena iikunino. Shika oshi li oshipu na ihashi mana po ethimbo.

Shanakulya osho sha nakulonga. Kehe omuteyi shoka ali akuna iikulya tayi tungu tungu omalutu, tayi tupe oonkondo oshoka aanafaalama oyendji oyi itulamo moku sila oshimpwiyu iikunino nomapya gawo mbyoka hayiya kwathele okuyapa iikulya.

Okumuna oondjuhwa ogo omukalo omwaanawa nomupu gokuninga oshimaliwa. Aantu yamwe otaye ya ya hala okulanda omayi, yamwe oya hala onyama, yamwe oya hala oku ka landithulula, opo ya mone oshimaliwa shoku ikwatha.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu mono yali haya heya omwiidhi taya longitha iihupulo nenge omatemo ashike uuyuni sho waputuka opwa ndulukwa omashina ngoka haga heya nosha ningila aantu oshipu.

Mboka taya munu oohi ohaya si oshimpwiyu opo yedhi tekule nawa. Opo dhi zemo dha koka nawa ya wape okudhi lya. Oshowo okudhi landitha yi imonene oshimaliwa yoya lande iipumbiwa yawo.

Momeya ohamu kala oohi dhomaludhi nomaludhi ndhoka hadhi liwa, opo dhipe aantu osheelelwa. Shika oshi hupapaleke omu kaga, osho woo aantu ohaya vulu oku landitha oohi ya mone oshimaliwa.

Muuyuni wa huma aantu ihaya longo we nuudhigu Oku longa iilonga onkene aanongontu oya longapo omashina nenge omambakumbaku ngoka ganinga iilonga yomomapya iipu.

Aantu oyendji mboka ya mona uunongo koosikola dhopaungomba noyena ontseyo m9ku ndulukapo iihongomwa ngaashi oosikopa nenge iitaafula. Ohaya hongomo nduno iihongomwa yawo yayooloka yoya mone oshimaliwa shoku ikwatha.